Hunde ɗo hunde lirugu karee on a naftiran be mai, to atimmini sai a wata ha bokati gotel petal ɗo amaɓɓa, gotel woni kombi ɗo bo a wawan watugo marori ma, awawan watugo ndiyam ma, awawan watugo kurorima ma amaɓɓa.

Taliya ɓe defiiɗum ɓe watiɗum ha pilet, ber marori nda ɗum be haako ɓe waɗi sos, be kuusel nda be kabech ɓe ta'i, nda be tingere be tumatir. Taliya ni yamdu ɗo nyamdu amen on je himɓe arewa, himɓe kudu fu ɗo nyaama amma himɓi mos of himɓe yamdu amin on ha ɗo, ɓe ɗo nyaama ɗum sosai.

Mase on, mase ɗum ɓe an, be do waɗa ɗum be marori, ɓe ɗo waɗa ɗum be semo, ɓe ɗo waɗa ɗum be butali. Mase on himɓe ɗo nyama, a wawan nyamugo as yamdu fajiri, nyamdu nange, a wawan nyamugo ɗum jemma. Ɓe ɗo yara ɗum be hako, ɓe ɗo nyama ɗum be hako, ɓe ɗo yara ɗum be gari, ɓe ɗo yara ɗum be, nyama ɗum be tii, shayi.

I glas gogul on o jogi ɗum goɗɗo ɗo jogi ɗum ha jungo mako. I glas ni ɓe ɗo naftira be mai on ɓe ɗo wata as mediketed to gite ma ɗo nawa, to gite ma larata boɗɗum to a vurti nange gite ma ɗo waɗa ndiyam ndiyam kobo ɗo waɗa cuddi cuddi ɓe ɗo hokka ha asibiti ɓe ɗo naftira be mai boo naftira be mai fashon je pauni on.

Daynin teebul, Daynin teebul babal nyamugu nyamndu haa ɓe resata yamndu jey zamanu mos of saare, saare to a nasti a yaha tawan Daynin teebul ɓe jeera nyamndu ɓe waata baaba, daada, ɓokkoy e hoɓɓe pat jooɗa totton nyaama, ndaa moota bo haa sera mai ɗo dilla, ndaa himɓeeji, debbo feere ɗo dilla, ndaa goɗɗo feere dow maashin ɗo laanya ndaa moota bo haa ɓaawo maako.

Jaɓɓe ɗo ha dou leggal, jaɓɓe ni ɓe ɗo naftira be mai ɓe somnaɗum ɓe ɓolta ɗum ɓe somnaɗum ɓe waaɗa gaari, himɓe feree ɗo dollaɗum waɗa jus ɓe ɗo nƴona jus mai tamarin jus. Ɓe ɗo waaɗa gari jaɓɓe, gaari biriji, himɓe feere ɗon naftira ɗum waaɗa sabulu, jaɓɓe ɗon mara nafu sosai ɓe ɗo naftira be hunde sosai be mai.

Mangoro ɗo mari nafu sosai. Ha baɗɗu himbe. Beɗo waɗa furut awaɗan furut salat ataan banni a yara. Aɗirban ɗum awaɗan jus ma ayara. Ɗenɗen bikkoi bo kayan marmari ɗo mari nafu ha banɗu sosai. Ha gefe ɗombo nɗa hunɗe ha ɗer tasou be chokali.

Arebiyan pefun Arabian pefum ni turare on himɓe naffitira be mai belɗum ɗo mari sembe sosai denden ɗo nanga bandu. dsardu rolardon edsaur du h0dh makit da sodon kala ts aid a naffira dadun kala fele fere don zamzam, don sultan, nɗa ɗum se je ayiɗi.

Nyamdu hander tasow glas, taliya on ɓe dafi ɓe sa'e be liɗɗi ifish, Ɓe tae kyukyumba, ɓe ta'e be tingere be tumatur. Nyamdu mai belɗum dinnen bo domari njamu boddum ha ɓaŋdu.

Nagge ɗo dari ha gefe mako nda bokiti ɗo dou ɗo ɗo wali, ɓe onaftira be bokiti on ɓe hokka nagge ndiyam on. ɗo bo taso'o ɓe wannata nagge nyamdu on nyamata gene, dumo. Himɓe ɗo dura on to ummi sorra heɓa ceede waɗa haaje maɓɓe. Nagge mai bo ɓe ɗo sorra ɗum himɓe ɗo hirsa heɓa kuusel ekka nden nden himɓe ɗo ɓiira kosam nagge sorra himɓe ɗo sooda yara.

Da debbo domori murdi atachimen omofi gasamako haabawo, bedo naftira bee atachimen ni bedo bedda gasa mabbe juta, himbe fere bo donaftira bemai gam horemabbi hebbina, bedonaftira be atachimen.

Nda mayo, ndalbo kada kombi mai, vuti ha yasi, nda gene bo kumbimai nda leggal feri bo ba ligal dibino nda ɗo bo ndiyam on be geene kombi mai.

Kashuu ha dou leggal mai, nda ɗum rimi, ɓendi. Kashuu ni nyamdu on, ɓikkoi leggal on ɓe ɗo itta ɗum, lota, nyama. Hore mai bo kanjum ndiyam mai to memi limse goɗɗo ɗo vonna.

Maaroori bee nyebbebbee citta bee kukumba, maaroori bee nyebbe nyamdu amin on dmr nyebbe nii prootin on haa ɓanndu ɗo wo'itina ɓanndu soosai ɗon maha ɓanndu ɗo yamɗina ɗo hokka goɗɗo semmbe soosai, ndaa ɓe do waati bee cookali.

Appol, da ɗum ɓe jeeri ɗum, appol ni nyamdu’on himɓe do nyama ɗum belɗum, ɓe do waɗa jus mai, ɓe do ta'aɗum waɗa furut salat mai ɓe do nyama ɗum bannin. budɗum, do mari nafu bo ha ɓandu.

Plet be takaire mai ɗo jooɗi. Ɓe ɗo soora ɗum, himɓe fu ɗo soda naftira be mai. Plet ni ɓe ɗo waara nymdu on nyama. Ɓe ɗo naftira bo ha kitchen. Kare kuugal on jei kicin. Takaire mai bo ɓe ɗo naftira waata haako, ɓe ɗo naftira be mai waata kosam, a wawan waatugo fewa haa firij a yara. A naftira be mai ha perpesu, a yaran perpesu.

Nda leeso haa suudu ɗon jooɗi, ɓewati katifa ɓejeriɗum, leeso ni haa suudu ɓeɗon waɗaɗum pawne'on, nden ndenboh haa goɗɗo walata siwta soma, tosomi yaata waala, kala saare fuu anasti atawan leeso ɓeɗon naftira bee mai, nda labule boɗeejum haa dow nda side durowaji boh anaftiran acigan ko deftejima ko woya caaji ma, hunde ma mari ampani aresan haa durowaji leeso.

Shago ɓe sorata yerije be yan-kunne. yeri ɓedo fauna be man ɓeɗo sora, bo sana'a on. Himɓe ɗo heɓa chede be mai sosai. Ɓedo naftira be mai wata ha kare bangal, wata ha inde be mai sosai.

Babal fiyugo koromje, ɓe fiyi koromje el, ash kolo jei sorrugo. Nda goɗɗo ɗo jooɗi ha ɓaawo koromje mai. Koromje ni ɓe ɗo waata ɗum ha sare on. Ɓe ɗo faunira saare be mai.

Su kajo aba bal aski ta lo laba hore nafowadi zaneye surun fauniyun ji mursin talagu00 dafinta be haski be hsugo hoto ro labe wata riga labogo,

Nda nyebbam hunduko do jodi hado beshit. bei gazal .nyebbam hunduko ni bi do wata dum ha hunduko on gazal bo be do wata dum ha gite himbe fere bo do nafita ja gira bei mai kuje paune on je robe.

Nda ɓingel gorko, oɗo dari, oɗo jala. owati kare bulu, oɗo faɗɗi paɗe, oɗo dari hakonbi mota, ɓingel mai ɗo jala ɓe hosimo hoto.

Nda koch ɗo dari, ɗo wannaɓe bayani, koch mai ɗo wati riga ret, kamɓe bo ɓe ɗo dari ɓeɗo wati yelo be bulak , ɓeɗo babal fijugo bol, ɓeɗo wanname bayani, ɓeɗo dari larabo, bol ni awaɗan himɓe ɗo naftira be mai waɗa eksasayis, ɗo bedda jamu ha ɓanduu, den den kanun hun bod hune fijirde on, himɓe ɗo yaha lara.

Fawa soket, socket ni extension wire on, je himɓe naftirta be man hauta awata tv ma, akunna fanka ma, be mai, ahauta decorder ma, awata babal chaji, nda babal usb ahauta computer ma a naftira bai mai.

Ɗoo "sitiroobeeri" on, ɓikkoy leggal "furut" on. Ɓe naftira ɗum ɓe ɗo nyaama bannii, ɓe ɗon naftira ɗum "as juus". Ɗon Mari nafu soosey" ha ɓanndu ɓii'aadamaajo. "Jus" on, ɓe ɗo naftira ɓe nyaama ɗum, woɓɓe feere bo ɗo waɗa "bilendin" waɗa "jus" man. Woɓɓe feere bo ɗo nyaama ɗum banninii.

Ɓikkoy ɗo joki saatifiket, ɓikkoy makaranta jogi satmatificate maɓɓe ɗo fijira bee may ɓe ɗo waɗa murna ɓe timmini.

Haddo shago je be sora ta lakkiji, kala lakki’amari haje fu tawari haddo asoda lekki nawugo bandu nawugo bandu hore kala damuwamafu to awari ayeccii behokkate lekki anaftira be man.

Burɗi haɓɓinga ɗon dari, burɗi ɗo ɓeɗo naftira be mai on ɓeɗo vuuwira. Burɗi digginga ɓeɗo vuwira baranda, ɓeɗo vuuwa nder suudu, ɓeɗo vuuwa chaaka saare. Ɗo laɓɓina vuwugo nden nden to tayis'on leddi wontotton paat vurtan.

Badde kek ɗo joɗi kombi Korwal ha nder Palo'on. Badde kekni ɓe ɗou waɗa'on badde ko Anuvasari cikugo nduɓu ko ɓangal, ko daigol ɓe ɗo wanna himɓe, ko ha babal Kuugal awaɗi dubi aciki anuvasari ma, ɓe ɗou wannan himɓe.

Ndaa ɗebbo ɗo jogi brosh, brosh ɗo ni ɓedo naftra ɓe mai hunde ɗuddum um ɓe ɗo naftra ɓe mai lotugo mota, lota tayaji mota, ɓe ɗo naftira ɓe mai ni ɓe lota sarla jins, kare teɗinga, burugo, woɓɓe fere bo naftra bei mai lota carpet.

Balot pepa ni hunde zabe on do holli alama sheda o subti APC odo watti tak ha dande mako odo watti rga bodejum be balejum, lallai zabe kam a subtan mo ayidi to gomna ma ko berde ma yidi ka shugaban kasa ma , wara wannam shugaban kasa ma.

"Ɓokati" Ɓe ɗo naftira be mai on ɓe yeɗa ndiyam ɓe ɗo wata ndiyam totton ɓe ɗo wata kurori ɓe ɗo wata marori ɓe ɗo wata butali ɓe ɗo lotira be mai ɓe ɗo yiwira be mai ɓe ɗo naftira be mai.

Nda on completet buildin, Madi on je be foɗɗi be timminai hawa nai on nda huwoɓe ɗo les mai nda janareto je umminta waɗa kugal be mai.

Jirginruw, ndaaɗum ɗon haa do maayo a wadan yadu daga wurodo dilla wurodo ɗoho km hm

Tattase, tattase jar’um ɓe ɗo sora dum un ha lumo be wara soda wartira saare, wara lota, dolla, diriba. ko una naftira bi mai wada hako, ɗo mari auki ɗo mari kumburi bo.

Ɓingel debbo ɗo dari wati riga ɓalejum hijjap o ɗo tari gele waɗi tarha, nda gene ha gefe mako, ha to bo nda Pele kuano, dogon riga ni ɓe ɗo naftira be mai sosai, ɓe ɗo yaha ɓangal beman, ɓe ɗo vurtira be man, ɓe ɗo faunira ha sare, kare roɓɓe on ɓe ɗo naftira.

Nɗa hoto ɓe zani je pulo oɗo jogi tummude tummude ni komai andi to pullo ɗo jogini ni ɗum kosam on nda oɗo wati kare fulɓe, o ɗo wati hunde jungo, nda odo wati finere oɗo fauni kare fulbe.

Koromje ɗo jooɗi ha babal kafinta , ɓefiyi himɓe kafinta ɗo fiya koromjeni sana'a on ɓe heɓa ceede, ɓefiyi tiri sita be wan wan sita, kolo mai ash be gol, himɓe ɗo soda koromje ni jera ɗum, ha sare, wata ha ɗum sare

Ɗo burosh on jebenaftita roɓe watta mekop, faunata beimai, ɓewata fauda ɓeɗo wogga ha fesmaɓɓe ha yesumaɓɓe. Ɓeɗo naftida bemai sosai. Brosh on nda nyebbam ɗo joɗi ha gefe, nda fauda je ɓewatata brush mai hadon a dongilai awata dum ha fesma. Nda nyabbam hagefe je ɓe wujata.

ɗo finere on je roɓe. Beɗo naftira be mai mabba horema. Ta ndiyam mema, ta sullare mema a suɗɗi horema. Robe ɗo aftra be mai sosai ɗebbo do wati balejum'on faune'on, nɗen Ɗen bo ɗo ata hunɗe ɗuɗum.

Ɗo nyamdu on be kosulo bai gortugal b sos andir plates da cokar ga jodi yakumbina nymkabetugabidda hundyanam fabandu geni'un gembiwata nyamu gobanni dabidda jam habandu.

Goɗɗo ɗo jogi marori lareri. Marori larire ni to be sotti wartan nɗanijum. Kan jumb be lawata nyiri, kanjum on be watta mase. To be waɗi gumi mai bo kan jum be watta marori ra'is, jolop, garau-garau ra'is an situa. Beɗo aawa ɗum on fuɗa.

Ubal dekoreshon tivi on je zamanu do waɗa dekoratin ɓeɗo huɓina.to a wadini a wara awata a bila tivi a wata sitatyms huɗe watugo sitatyms, ma di es tivi ma purem to a watini jotta banni ɓe watta yayi. babbal zamanu on ɗa goɗɗo waɗo wo dekoreshon mai ɗo maha sana a mako on o waɗa penti.

Ɗo nyiri on ɓe lawi, nyiri bo ɓeɗo nyama ɗum on be hako, ɗo mari nafu sosei ha ɓandu, nda ɗo goɗɗo ɗo jogi lawirgal oɗo lawa nyiri oɗo rotta.

Nda nyamdu ha dou plet. Ɓe waɗi pepe mit. Ha gefe ɗo bo salas on ɓe hauti be waɗi jolof rais, do dau plet be spun. Kusel ni ɗo mari nafu ha ɓandu sosai, to a nyami bo a nan belɗum. Salat bo, ɗo valla narkugo nyamdu. Kanjum wala sembe. To a nyaami, a nyaami nyiri a nyama ɗum, ɗo mari nafu sosai ha ɓandu kanjum ma.

Mase seinga ha do plat, maseni be wada ɗum be maruri kecciriy on, be dirba ɗum be sa’a ɗum be nyab bam, himɓe ɗo soda, himbe ɗo waɗa ɗom ha sare, ɗe do nyama masen, himɓe ɗo senda ɗum ha ba bal ɓangal, ɗo senda ha fufu, be ɗo wada dum ha lamu, himɓe do nyama ha sare.

Nda leeso fiyinga ɗo ɓari be waldrob, leeso ni ɓe fiyi ɗum be waldrob on, waldrob ni ɓe waata limse, leeso bo a hautan ɗum on ha suudu wata katifa a waalira dou man.

Ɗum hot pilet on. Ɓe ɗo naftira ɗum, ɓe ɗo defira ɗo mari nafu sosai, ɗo huwa, ɗo yaawa nyamdu ɓenda. Ɓe ɗo naftira ɗum ɓe dolla ndiyam, ɓe ɗo defa nyamdu, ɓe harnan gaari, wala ko wala.

Magi nda ɓoltinga nda ɓoltaka, magi ni ɓe ɗo naftira be mai on, ɓe ɗo waɗa haako, be ɗon naftira be mai on ɓe wata ha yaaji ɓe una yaaji be magi, to awaɗi dambu ma awatan magi, nƴamduni to woola magi velata.

Ƴeri be sarka kare foune on je roɓe ɓeɗo naftira bemai ɓeɗo wata ha noppi sarka bo ha da'nde. Nda debbo dou jogi kanjun kam dou andi je roɓe on. Woɓɓe dou fauna bei mai. Amarya en dou wata, buduje dou wata, ɓikkoi dou wata, mauɓe dou wata. Dou vurtina voɗugo goɗɗo, ɗo vurtina paune goɗɗo.

Nda bukkoi makaranta ɓe ɗo dari, ɓe hosi hoto, ɓe wati gaun, mallunjo maɓɓe ɗo ɓawo maɓɓe dari, ɓe ɗo vallaɓe seyo, ɓe ɗo wati gaun be ufu nere.

Nyamdu definga nda ɗum ɓe waɗi rice felof rise on, be perpesu, be salat ha gefe mai, be gurasa. Nyamduni ɓe ɗon nyama on ɓe ɗo ita velo a ɗon nyama bo ngam a heɓa jamu, salat bo to a nyami ɗum ɗo narka be lau ha redu goɗɗo den den kanjum bo nyamdu mai teddai, kusal bo boɗɗum belɗum.

Haa ɗo teebur babal nyamugu nyiiri on nda ɓe jeeri koromje ping bee bulu ndaa ɓe jejjeeri ndiyam ndaa ɓe jeeri pilet bee kop, haa dow dainin teebur nii babal himɓe warata jooɗa nyaama on ha nder saare, a tawan haa restawran fuu himɓe ɗo jooɗa nyaama.

Haɗɗoo ni ɓe ɗo waɗa talla babar "samar saluu an biwti paales". Babal ɓe watta pawne on jey rowɓe ɓe watta lalle, ɓe watta bo morɗi. Yimɓe ɓe ɗo yaha moora fawna Ɓe ɗo holli bannii ɗoo yimɓe annda babal ɗoo ndaa ko ɓe watta.

Nda lesso fiyinga ha babal kafinta, ɓe fiyi, ɗo dari nda sit dres in mirow man, nda after bed, after bed ni ɓeɗo naftira be mai ha sudu on to awari before awala sai a joɗa ko a siwta ko a joɗa a waɗa kuje fere ɓeɗo yona ɗum after bed, ɓe ɗo naftira be mai sosai, ɓe ɗo waɗa yayi man amariya en ɗo naftira be man himɓɓe fu ɗo naftira.

Jambaki guda tati ɗo wali, jambaki ni hunde paune roɓe on, ɓe ɗo naftira be mai ɗo vurtina paune bo sosai, mauɓe ɗowata derke'en ɗo wata, colo ayiɗi pat awatata, to ayiɗi boɗejum, to ayiɗi marum, colo je asubti pat kanjum anaftirta be mai ɓeɗo watabo ha ɗengal ha lips on.

Silinda ni gas on je ɓe naftirta ɓe hautadun ha ɓandu gas be defira be mai. Silinda mai ayaran ɗum babal gas. To awala silinda ko aɗo mari gas huwatako ɓe yaha ɓe wanne refilin awara ahawta a defira be man.

Grebs. Grebs ni ɓikkoi ledde on. Ɓe ɗo sora ɗum haa lumo, ɓe do sora ɗum haa supa maket. Amma kan jum ɗuɗai haa’eriya amen haɗɗo. Ɓe ɗo nyama ɗum, ɓe lota ɗum, sai ɓe nyama ɗum banni. Ɓe ɗo biɗɗa bo ndiyam mai, ɓe ɗo waɗa jus be mai.

Meejomen kop ɗo'o ɓe ɗo nafira bee mai haa meejomen, waɗugo kek, a waɗan doonot, samoosa menos, a waɗan meejomen, kolo koo too fu ndaa meejomen ko naffirta kop noy on mangana, peetel na ko tokkata ɗum na, to shuga a waatata ma a waɗan meejomen mai, to is ma a waatata ma, a waɗan meejomen mai, ɗun ndiyam a waatata ma a waɗan a waɗan meejomen mai, to jumuri ma a waɗan meejomen mai.

Kwakwa ɓoltinga ɓe ɗo ta'i ɗum ɓe wati ha ndiyam, ɓe ɗo sora kwakwa, himɓe bo ɗo soda kwakwa nyama, kankira ɗum ndiyam mai ɓe naftira be mai, ɓe ɗo waɗa nyamdu, ɓe ɗo waɗa gari, ɓe ɗo nyama ɗum banni, ɓe ɗo waɗa kwakumeti. Pat ɓe ɗo naftira be.

Ɓingel debbo ɗon mori morɗi atachimen oɗo waɗi pakin. Himɓe ɗo naftira atacimen ni ɓe ɓedda gasa maɓɓe juta himɓe fere bo ɗo wata bannin ngam ɓe yiɗi hore maɓɓe ɓe waɗi sitayel ɗo inde sitayel mordo mai shuku ɓe waɗi pakin donot.

Saare be get. Saare mai opste on, get mai bo mili kolo on. Get mai bo je tura tura on, na je maɓɓa maɓɓita ba. Nden de saare mai opste on, nda windo ɗo do, nda bo hite haa yaasi, saare mai bo plasta on wala penti.

Nda nyamdu definga jelof rais, ɓe defi ɗum ɓe waati ha dow pilet, nda ɓe waɗi hauti salat maɓɓe ha gefe, nda ɓe waɗi pepe-mit maɓɓe, hanjum bo ɓe waati ɗum ha gefe, nda spun bo, je ɓe naftirta ɓe nyama be mai.

Kankana, nda kankana ɓe ta’i nda lutu ɗum bu ɗo wali, kankanani nyamdu on furutuwon won mauɓe ɗo nyama ɗum ɗo wadda diyam ha ɓandu denden is soof teddai, ko jemma awawan yamugu a wala, maɓe don nyama wala vonnata redu bo.

Hako manja nibi ɗo heɓa ɗum ɗon diga leggal kwa kwaɓe wara ɓe itta dum ɓe lira ɗum wata ɗum ha dow hibe ta’a ɗum ɓe wara ɓe ɓidda ɗum heɓa manja ikwakwa mai on ɓe ɗon pusa nyama.

Babal nyotugo kare, ɓe wati kare nyotinga jei ɗo holla sampul, dogon riga on. Ɓe haf bubu, kare ɗo jei rowɓe on, rowɓe on naftirta be mai. To ɓe nyooti ɗo, bubu ɗo, fited ɗo se be ho'a bubu ɗo ɓe wata haɗɗo. Rowɓe ɗo fauna be mai, kare rowɓe on.

Jog. Jog Ni ɓe naftira be mai on, waata ngulɗam, ɓe naftira be mai waata ndiyam pewɗam, to ngulɗam ayiɗi to pewɗam. Nda koofi ɗo bo ɓe naftira be man ɓe nyeɗa ndiyam mai, ɓe yara be mai on. Ɓe naftira be koofi mai a maɓɓita, sai a waata.

Nda kolta ɗo ve'iti, ɓe ɗo waɗa koltaya. Nda mota ha sera mai. Nda leɗɗeji gefe mai. Koltani lawal mota on tokkata, mashin ɗo tokka, himɓe ɗo dilla be kosɗe dou mai. Lawol koltani habal lawal boɗɗum a tokkata wala gargada, a yottan babal be lau, a somatako bo.

Hoto shugaban kasa najeria ahmed bola tinibu odo bamti jungoni odo wanna himbe byby, odo nasta jirgi owadan yadu'un odowanna himbe bankwana o dillan.

Bano ɗo wali ha leɗɗi. bano ni beɗo naftira bei mai on bi ɗo rema gene. Miɗo awa bei mai. Beɗo wasa hunɗe bei mai. Kanji on nafu banu be naftarta be mai.

Nyaloo. Hunɗe ɗo mari nafu' sosai ha banɗu himbe. Himbe ɗo nyama dum. Ɗota'a nyaama be nyiri. Ɗo defaɗun waɗa haku be mai ta'a banni .

Inshagu ron surakar koli wala ku cuftadin hanun faridon lagurasa gefe mi dakilugu damkali jor’un luguwar sudgar s soda ori subigilmarun rovati gorbaleku crowati atafa dagrgefen dga salarwa krowatar da legu me faribale.

Haɗɗo babal kare gargajiya al'ada on, ndaa tummudeeji ɗo hippi, ndaa himɓe ɗo dari ɓe ɗo holla ɓe, ndaa himɓe ɗo hoosa hooto, ndaa sawru, ndaa mbeɗu, ndaa hunde ɗuɗɗum ɗo jooɗi, ɓe ɗo naftira be may. Kala wuro fu ɗo mari al'aada, ndaa himɓe haa moota haa geefe, ɗo daddari, ɓe ɗo holla himɓe kare al'aada maɓɓe, ndaa laɓi ɗo ɓaari.

Ɗo ba kum on, jei ɓe naftirta be mai, ɓe nanga gaasa. Ko bo to ɓe moori, morɗi ɗuɗɗum, hebbini hoore, ɓe naftira ɗum be nanga. Paune on, ɓe ɗo naftira be mai.

Tuta tutuwa ɗoni halama ceda je leddi wurofere on, kala wurofu ɗo mari kala kamɓejje wurofere on nda ɓokko-ɓokko beyalo be boɗejum. kala wurofu ɗo mari tuta maɓɓe holla ɗo wuroɗo kaza on, ɗole leddi kaza on, dole ddika zawon kal ɗiɗo mari tuta maɓɓe.

Model intanashinal sukul kano. makaranta on mahinga. Ɗadum mahi gidan sama on be penti dum assh. Goɗɗo do lanya mota kumbi makaranta mai. Makarantani be do mabbita dum gam be waa be jangina bikkoi. Bikkoi heba a'andal e mooda be fama.

Sago sorogo ɓoroji, fason pere-pere. Ɓoroni roɓe ɗo soɗa naftira ɓemai. A watan ɗerejima, a yahan kugal, a yahan makaranta, a watan fauɗama, ceɗema A.T.M. ma, a watan hunɗe ayiɗi a mari haje, a yaha fattuɗe ɓe mai.

Ndaa paalo ɗo jeeri koramje ndaa teebur caka palyo mai, caapet ɗo ve’iti ɓe ɗo vo'ini saare mai, koramjen ni ɓe ɗo naftira bee mai caka paalo mai a jooɗa to a somi a waawan furtugo a waala.

Ɗum ayaba on, ɓe ɗo nyama ɗum. Ayaba mai ɗo jooɗi ha dou tre, plet. Gotel ɗum ɗo maɓɓiti ni, gotel bo maɓɓitaaka. Ayaba ni ɗum nyamdu leggal on. Ɗo mari nafu haa ɓandu sosai. Ɓingel wawan nyamgo puldebbo wawan nyamugo, derke'en wawan nyamgo, ngam wala sembe.

Nda omo, nda mopa, nda gora, Sanda mopa ni ɓe waɗan mopin ma a wata omo alallah mopa ma sai ahawta ndiyam a waɗa mopin, ɓe ɗo naftira be mopa on ɓe waɗa mopin sare.

Ɗebbo ɗo muri murɗi wi'ivin manga-manga. Murɗini ɗon furtina fauni ɗebbo on. To amorai yesoma watta ilkititko. Amma to amuri ayi an yesoma ɗelkita. Murɗibo ɗo vurtina voɗugo. Be tiɗema ayiai ɗo ɗelkita. Oɗo wati riga balejum hokki bawo.

Koofi guda ɗiɗi, mul kop on. Ɓedo yara gaari be koofi. Koofi ni ɓe ɗo yara ti be mai, a waatan kosam ma ayara. A waawan waatugo jus ma haa nder mai a yara.

Nda himɓe ha Sere Mayo ɓe ɗo Fi'a bol. himɓe fere bo ɗo Vurta daga Sera mayo.ɓe ɗo yiwa ha nder ha gefe mayo. Ɓe ɗobo ɓe ɗiɗi ɓe ɗo Fiya bol'on nda Bol mai ɗon Sala nda godɗo Fere bo ɗo wara hedi ɓawo Mabɓe.

Bee takayre taasowo, "pilet" ni ɓe ɗo waata nyamdu on, takayre bo ɓe ɗo waata haako on. Gootel may bo a waawan a maɓɓa nyamdu a waatini goɗɗo koo bo haako. Ɓe ɗo naftira bee may ha saare, ɓe waata nyamdu bee haako.

Nda boro ɓe ɗo resi ɗum ɓe ɗo waɗa talla mai, boroni himɓe ɗo sora ɗum on heɓa ceda, himɓe bo ɗo soda bo naftira be mai, watan defteji, a watan hunde ma impotan , a yahan fattude be mai, a watan wayajima, a watan cedeji ma.

Haɗɗu babal be habbi tegal ɗon. Nɗa worbe ɗo taari. Ba babal siyasa ba bal habbugo tegal. Himbe ɗo jaba du'a. Ɗabe ɗo wati finere bulu ɗo vinɗi abba ha ɗow mai.

Nada debbo ɗon wati gudel be riga oɗo dilla ha dou lawol, oɗo vakki jaka. Borini ɓe ɗo naftira be mai waɗa hajeji hunde ɗudɗum, awatan limsima, awatan deftejima awatan cedejima, awatan wayajima, awatan ATM's ma, ayaha fattude be mai nden awaɗa paune be mai avur.ta Oɗo dilla nda Mota ɗo ha yeso mako oɗo wati hula ɓalejum oɗo fadɗi Paɗee Fulat'on, nada Mota fere ɗou wara ha yeso.

Makaroni, ɓe ɗo jogi ɗum ha jungu. Makaroni ni naftira be mai ɓe ɗo waɗa ɗum be alkama on, himɓe ɗo soda ɗum, defa nyama ɗum banni be sos, nyama ɗum jolof hauta be marori defa, makaroni ni nyamdu on himɓe ɗo nyama ɗum.

Nɗa leso ɓe fiyi, ha babal kafinta, kafinta ɗo fiya leso ji ɗo sorra ɗo heɓa cheɗe waɗa ha jije maɓɓe, leso himɓe sorra on, naftira be mai ha saare, ɓe walan ɗou mai, amariya en ɗo soɗa, ɓeɗo soɗa wata ha suɗu ji ɓeɗo fauna sudu.

Atampaji ɗon ɓili, nda fere nyoti nga on, ɓeɗo nyotiɗum ɓeɗo ɓili, atampa ni kare rewɓe on, limce on ɓeɗon waata sosei, awatan ajoɗa saare, awatan ayaha ɓangal, ayaha inde, ayaha makaranta, be babal kuugal ma bemai, ɗo mari nafu, kare Al-ahda, je yimɓe najeriya yimɓe arewa amin.

Nda taso be kob taso doni ɓeɗo watan yamdu a wawan awatan sinak ma a watan furut salat a watan ferfesuma kop bo a naftiran be mai a watan jus a watan ndiyam a yara naftira ɓe mai.

Jolof rice: Jolof rice ni nyamdu on je ɓe watta ɗum ha sare. Ɓe waɗa ɗum ha biki bangal, inde, lamu, birthday. ɓe ɗo naftira be mai ɓe define himɓe. Nda ɓe wati ɗum be attarugu, ɓe wati carrot, grin bans ɓe defi ɗum.

Agogo on ɗo. Agogo ni nafumai afaunan sarema ah ofis ma. Shagoma alaran wakkati. Ɗenɗen bo faune on.

Do beɗo wanna goɗɗo intarviw on, oɗo jodi ɗa himbe hasere mako do wanni mo wayaji ha hunɗuko mako beɗo waɗa intarviw mako.

Ori biskits, ɗo biskit on ɗum ɓelɗum ɓe ɗo naftira ɗum ɓe hokka ɓikoi nyama mauɓe nyama biskit man ɗo mari nafu sosai ha ɓandu ɓingel.

Ɗo hako cuwaka on, cuwaka ni hako on ɗum ɓe defirta bifo ɓeɗefa ɗum ngam kadɗum on seito ɓe loti ɓe loti ɗum sosai haɗugo mai vurti himɓe ɗo waɗa hakoɓe mai himɓɓe ɗo waɗa Pete mai bannin ɓe ɗo yama hako mai lekki on sosai ɗo mari nafu ha ɓanɗu.

Kayan yaaji, kayan yaaji ni himbe fere ɗo ƴona ɗum jinja. Ɓe ɗo naftira be mai on ɓe ɗo dollira tea be mai, ɓe ɗo dollira soɓo be mai, ɓe ɗo una yaaji be mai. Himɓe ɗo naftira be mai haa haako.

Deftere ɓe ɗo maɓɓiti ɗum, nda pencil nda cleana nda ruula nda core ting flut nda siizos, ɓe ɗo naftira bee mai on ɓe jangina ɓikkoi ruula a dasan laayi, pensil a bindiram bairo a bindiram ɗoo pat kare instructional material on jei be janginta ɓikkoi ha makaranta.

Ɗo hotoji on be rawani goɗɗo ɗo dari, ɗo hoka debbo deftere, ɓeɗo bo ɗo tari hedi ɓawo ɓeɗo dari kamɓe ma lara ɓe.

Ɓikkoi ɗo wati kare loyas. Ɓikkoi nai ɓe ɗo dari ɓe Anti maɓɓe ɗo turi ha gefe maɓɓe. Ɓe ɗo wati kare loyas. Ɓe ɗo dari.

Yeri be Halagare: Yerini nda dum ɗo rufi ha dou hunde yariji. Ɓeɗo naftira be yeri wata ha noppi, halagare bo ɓeɗo naftira be mai wata ha jungo.

Fingis ni koomoy anndi snax on, jey yimɓe nyaamata, original Fingis, ɓe ɗo sooda ɗum yi'aama sooday, ɓe ɗo soora ɗum haa shaago, ɓe ɗo sooda ɗum haa Supamaaket, ɗon ba biskit on, ammaa ɗon vurta haa konteena mum, kannjum ɓe ƴoona ɗum Fingis.

Nyamdu on ha dow pilet jolof on ɓe bee sos, bee kusel maarori ɓe ɗo naftira maaroori haa ɓanngal ndaa ɓe ɗo defa ɗum, hasare himɓe ɗo yiɗi maaroori sosai belɗum nyaamgo kusel boo ɗo mari nafu haa ɓanndu, ɗo hawri bee kaabace mai ɓe ɗo rufi haa dow maaroori man.

Do sofliment on himɓe naftira be mai sosai ɗo yara, lekki on vo’inta ɓandu himbe naftira be man, ɗum sobliment

Tumatur, ɓe ɗo kasi ha dou leda. Tumatur ni ɓe ɗo naftira be mai, ɓe ɗo waɗa haako, ɓe ta'a haa salat, ɓe ɗo nyama ɗum banni. Himɓe ɗo sora naftira be mai.

Yeeri be saarka ɓeɗo waatiɗum ha hunde ɓe watta talla yeeri be saarka. Rouɓe ɗon naftira yeeri be saarka ni ɓeɗo waata yeeri ha noppi, ɓe waata Sarkabo ha dandee, kaanjumbo paune'on jee rouɓe.

Nda haɗɗo ni ɓingel debbo on ɗo dari jogi waya waɗa sinapin hoto ha kemara. Nda oɗo vakki jaka/boro, oɗo suddi himar bulu, oɗo hosi hoto ha kemara, oɗo waati himar bulu-blak.

Tosta do jodi ha dotebur do kombi labbule, tostani be do nafti da be mai on be hitte be do wada kek be mai, denden be dowula bredi, a ta’a bredi ma a wada tostin mai a nyama be ɗowada.

Nda ngortode guda ɗiɗi ɗo dilla, ngortoɗe ni je saare on ɓe ɗo dura ngortgal, ɓe ɗo dura ngortoɗe on sorra, himɓe fere bo dura ɗum ekka hirsa eakka nyama, ɓe ɗo nyama kusel man nden ɓe ɗo sorra ɗum.

Gtbank, banki ni babal rasugo cede on, to aɗo mari hajebo aya a itta cede ma, nda himɓe ɗo tari kumbi mai goɗɗo fere ɗo jugi buhu goɗo bo ɗo rondi.